Kumfundo engaphansi ye nursery, abancane qha, bafundiswa ukudlala ndawonye, njalo besitsho inkondlo ezitshiyeneyo, sekunceda nxa befika kuviyo lokuqala, sebejayele.

Kumfundo yangaphansi sokule nursery lapho umbalisi ofundisa ancedise insane ukuba zazi ukuxoxa lezinye njalo ukudlala lemidlalo eqinisa umzimba.

Kumfundo yesibanga saphansi kujayelikile ukuba lebhakane elilotshwe likhomba ibizo laleso sikolo njalo lezikhathi zokusebenza.

Kumfundo engaphansi, nxa kufika isikhathi sokuphumula okwethuba elifitshani, izifundi ziyaphuma phandle zidle umphako ezibuye lawo ngemakhaya.

Emfundweni ekusibanga esingaphansi izifundi ziyafunda ukudweba ziphumise ulutho njengokuba. Ngokuya phambili bacina bezingcwethi bethengisela umdwebo kwabanye.

Kumfundo yesibanga saphansi sekulemidwebo eyenziwayo yizifundi lokhu kugoqela ukudweba izihlahla amakomitsho lokunye okutshiyeneyo.

Emfundweni yangaphansi kulohlelo oluvumela abantwana abagogekileyo labangezwa endlebeni ukuze baphiwe amathuba okufunda ndawonye lalaba abaziphileleyo.

Kumfundo yangaphansi izifundi zilenhlelo zokwakha imizimba. Ziyahamba phandle ziqeqetshwe okumele zikwenze. Kuyanceda lokhu kwezemidlalo.

Abantwana bemfundo yangaphansi esikolo seMabhukudwane bangena indlela betshaya ubhobo beqonde emakhaya sebetshayisile.

Kumfundo ekusibanga sanga phansi kulebhakane elifakwa phandle elilotshwe izaziso ezigoqela izifundo ezitshiyeneyo lezikhathi zankhona. Lokhu kunceda izethekeli labazali ziqondiswe kuhle.

Kusigaba semfundo yangaphansi kule class eyi laboratory. Lapho okufundelwa eze Science , lapha kulemitshina esetshenziswayo kusenziwa izichwayisiso ezitshiyeneyo.

Imfundo yesibanga esingaphansi seyengezelelwa isisukela kuECD A kusiya ku grade 7.Iqakathekile ukulungiselela abantwana nxa besebesiya kumfundo ephezulu.

Kumfundo engaphansi umbalisi ufundisa izifundo ezitshiyeneyo elandela isikhathi senhlelo zalelo langa uyabhala kuchati izifundi zibhale imicijo le kuzingwalo zazo

Emfundweni yesibanga sangaphansi kulesaziso esifakwa emdulwini ukuze silimukise izifundi ngomkhuhlane woqhuqho. Kumele iziboniso zokuhlanza lokutshaywa likhanda kubikwe masinya.

Kusigaba semfundo yangaphansi kulendledlana ezibekiweyo lapho izifundi okumele zihambe khona zingena emakilasini. Phambi kwezakhiwo lezi kucecisiwe ngamaluba lotshani obuluhlaza.

Kusigaba sefundo yangaphansi izifundi ziqeqetshwa ngezokupheka. Ziphuma zilolwazi olubabanzi ngokupheka njalo zibhake amakhekhe lezinkwa.

Kwezemfundo, kulezigaba ezitshiyeneyo. Lokhu kubalisa abancane qha e"nursery",kube sekusiba lephuremari njalo lemfundo ephezulu yeSekhondari.

Kumfundo ekusibanga esiphezulu kumbe ekolitshini kulabafundela ukuthunga. Bayayigxoba imitshina yokuthunga baphume sebelolwazi lokwenza impahla ezitshiyeneyo ezinhle.

Emfundweni ephezulu lasemakolitshini izifundi ziyabuya ekilasini lapho okulama khompuyutha khona, lapha ziqeqetshwa ngokusebenzisa lokubhala, ziphenduka imibuzo.

Emfundweni ephezulu kulabafundela ukulungisa impompi zamanzi, besiba lobungcitshi obukhulu. Bayenelisa lokufaka bantshintshe okuyabe kufile.

Kumfundo engaphezulu kufundiswa imisebenzi yezandla okubalisa ukubaza lokwezinsimbi lokhu kuyanceda abafundi empilweni yokuzenzela.

Emfundweni ephezulu yasemakolitshini, kulezifundo lapho izifundi eziqeqetshwa ngokusaveya. Baphuma lapho sebelobungcwethi ngokukhangela imingcelo ukuze basekele ngezamacebo okwezekwakha.

Kumfundo engaphezulu izifundi ziqeqetshwa ngokunusela lokwakha izakhiwo ezenziwa ngensimbi lapha bathapha ulwazi oluzabancenda sebezi sebenza.

Emfundweni ephezulu kulendawo okuthiwa yi laboritory ngesikhiwa lapho izifundi ezifunda ukwenza amaexperiments zifumane okuqakathekileyo kusifundo zemvelo.

Emfundweni ephezulu, kulezifundo ezokutshisela insimbi. Izifundi ziphuma sezilolwazi olubanzi, lokuzisebenza. Kugoqela ukubaza amawindi endlu.

Emfundweni ephezulu lasemacolitshini kulezifundi ezisebenzisa imitshina ebokoza insimbi ukuze isetshenziswe nxa kulungiswa izimota

Imfundo yesigaba esiphezulu kulabaphekela izifundi . Bagqoka kuhle ukuze inwele zabo zingangeni ekudleni . Basebenzisa izitofu ezinkulu.

Kumfundo engaphezulu lasemakolitshini, izifundi ziyafundiswa ukunusela lokukhanda insimbi. Basebenza besematafuleni afakwe izikhali zonke zokusebenzisa.

kumfundo yesbanga yaphezulu izifundi ziyafundiswa ukuthunga ngemitshina lolalo uphuma sengumphetha kwezokuthunga lokho kunceda ekutholeni imali yokuzisebenza

Kumfundo ekusibanga esiphezulu nxa izifundi zifika ekuseni ziyaqoqwa zime ngemizila endaweni yokuhlanganyela lapha baphiwa imfundiso kanye lemibiko eqakathekileyo.

Kumfundo engaphezulu kulelibrary lapho okufakwa khona ingwalo ezitshiyeneyo, zitholakala kumashelufu. Izifundi ziyabuya zithaphe ulwazi olubanzi lokuphendula imibuzo.

Kumfundo yangaphezulu kulalokhu okuthiwa yiboard lapho umbalisi obhala khona ngetshoko nxa efundisa nxa bephandle kuleboard le ethwalayo njalo.

Emfundweni yaphezulu izifundi ziyabuthana endaweni yokuhlanganela ziphiwe imilayezo lokukhuthazwa ngokuziphatha kuhle. Obikayo usebenzisa i-mic ukuze azwakale.

Kumfundo yangaphezulu kujayelekile ukuthi ibhodi le umbalisi abhala kuyo ikhanye isihluzulekile. Lokhu kwenza okubhaliweyo kungabisakhanya kuhle.

Izikolo zaphezulu zakhiwa kuhle njalo zibiyelwe kuhle kumbe kwakhiwa imiduli. Amasango akhona mahle lendlela zakhona zisindwe ngamasamende.

Emfundweni ephezulu, kulendawo zokuhlala phandle, nxa abamuntu bebethwa ngumoya. Nxa kungela zifundo eziyenziwayo, izifundi ezinye ziyabhodabhoda nje ziselula inyawo.

Kwezemfundo kusigaba saphezulu kulomduli ofakwa insimbi zokuvikela isikolo kungangeni abalokuganga lokho kwenza lezifundi zifunde kuhle kungela mpazamo.

Kuzinga lemfundo yaphezulu izifundi ziphuma emalokitshini zitshaye ubhobo zisiya esikolo. Ziyabasela ngeziqhubu ukuze zingaselwa okuyinto engavunyelwayo.

Kumfundo yaphezulu, izifundi zithwala izikhwama lamabheki azo. Zisiyagada anabhasi. Zibhekise amabombo azo ezikolo zebhodingi. Lapho abafunda behlala khona, zize zivalwe.

Umbalisi kumfundo yaphezulu uphakathi kokufundisa amanombolo emdulwini, unika abafundi ulwazi oluzabancedisa empilweni

Kumfundo yaphezulu kulezemidlalo ezenziwayo ezinengi lokhu kugoqela ezokugijima enkundleni ezakhiwe kuhle zadwetshwa imizila okufanele abancintisanayo balandele yona.

Emfundweni ephezulu kulempompi ezithela amanzi etankeni ephezulu lamanzi ayasetshenziswa ekuthelezeni ezivandeni zemibhida.

Kumfundo engaphezulu, izifundi ziyaqoqana zibuthane phandle ukuze ziphiwe izaziso lemfundiso ephathisa ekwazini ukuzivikela ngomkhuhlane osuthe waqhamuka esigabeni.

Kwezifundo zaphezulu, kulezifundi ezihlala khona zinikwa lezindlu zokulala. Bayahamba endlini yokudlela baphiwe istshwala sitshetshwa ngendumba.

Kuzikolo zemakatolika kulomfanekisithombenisithombe sikaMariya ebhakaneni. Lokhu kuphawula isibonelo sakhe sokwethembeka lokulalela UNkulunkulu.

Kusigaba semfundo yangaphezulu amakilasi kujwayelekile ukuthi abe phansi laphezulu lokhu kunika indawo enengi okugoqela izifundi ezinengi

Emfundweni ephezulu abafundi bayaqeqetshwa kwezokubaza, baphuma sebesenelisa ukubaza ukugoqela ama bhentshi okuhlala.

Emfundweni ephezulu kulezikolo ezingaphansi kwamasonto lezi zibalisa ezamasabatha, kulebhakane elibhalwe ukuthi kutholakala zifundo ziphi.

Emfundweni engaphezulu izifundi zitshaya ubhobo zilandela indlela efakwe isamende yakhiwa kuhle ziyabe sezikhulule amajogwe zagaxa izikhwama zilubheke emakhaya.

Kusigaba semfundo engaphezulu izifundi ziyahlala phandle esigcawini esibanzi ukuze ziphiwe ulwazi kumbe umlayezo okumele ziyewubika kubazali ngekhaya.

Kumfundo ekusibanga sangaphezulu e University izifundi ezinengi zihlala khona. Emakhalimelweni azo kulemibheda ececiswe kuhle zilala ubuthongo bukabhuka.

Emfundweni ekusibanga esiphezulu e"University "kulama" class" afundela ukuchwayisisa besebenzisa amakhompuyutha ulwazi lolu luyanceda nxa sebesebenza besebenzisa imitshina yonaleyi.

Kumakolitshi aphezulu, e-university. Kulezakhiwo ezenziwe kuhle. Zilamakamelo amanengi. Ukuze izifundi zithole indawo, zokuhlala. Kubalazwe kuhle phandle. Kwafakwa izihlahla, lamaluba, acecisayo.

Kuzigaba ezitshiyeneyo kuzwekazi le Africa kuba lebhakane elikhulu elilotshwe kabanzi ngokutholakala emfundweni yeyunivesithi yamakhatholika.

Emfundweni ephezulu kulendlu egcina njalo iqoqe khona izingwalo .Zifakwe ngendlela ongazithola khona lula .Ingwalo lezi ziqhelisa ulwazi lwezifundi.

Kumfundo yaphezulu kuba lebhakane elikhomba lapho okulamahofisi athize abalisa eyomphathi wesikolo lamanye ukuze uqondiswe.

Isakhiwo sePIASS, eseRwanda., siphatheke ngokuchwayisisa langokuthuthukisa, iziqinti ezitshiyeneyo. Inhlelo zincedisa abalobuthakathaka, lokwakha ukwelapha, ezigabeni.

Emfundweni ephezulu kufundiswa ngezinambuzane, imihlobo lemihlobo . Ukuze zibonakale kuhle kulomtshina abafundi abawusebenzisayo ukuze bezibone okuthiwa yi microscope ngesikhiwa.

Emfundweni ephezulu eyama "University" kwakhiwe kuhle kwafakwa izindledlana, zaceciswa ngamaluba, kuhlanyelwe lotshani obuhle obuluhlaza kwenza indawo ibukeke.

Imfundo yenu ephezulu yema univesithi, kule ndawo ehlala izifundi njalo iminyango eyamangilazi ivalwe ngamalembu ukuze kungangeni ilanga.

Lowolalowo umfundi kumfundo ephezulu eyunivesithi ulendawo yakhe yokuhlala etafuleni elilesitulo, lapha baphiwa izifundo bendawonye.

Kumfundo engaphezulu e yunivesithi kulezindlu lapho izifundi ezihlala khona, zakhiwe kuhle zafakwa amawindi amakhulu. Zifulelwe ngama thayila zapendwa okubukekayo.

Imfundo ephezulu iyenza abafundi babelolwazi oluzanceda emisebenzini ethize yelizwe. Izicoco ezitholakalayo zisabalele njalo abanye bafunda baze babe yizikhwicamfundo.

Emfundweni engaphezulu kulamakhomputha anceda izifundi ukuthi zibelobungcwethi kwezokusebenzisa besuka lapha benza imisebenzi ebalisa ukuchwayisisa bendlale indaba ezitshiyeneyo.

Emfundweni ephezulu izifundi nxa sokuyisikhathi sokufunda ziyahamba endlini yokudlela ziyezitika ematafuleni ngokudla okuphekwe kuhle

Kumfundo ekusigaba esiphezulu yunivesithi kulendlu lapho okugcinwa ingwalo ezitshiyeneyo izifundi ziyabuya lapha zizothapha ulwazi ukuze ziphendule imibuzo.

Ekholitshini elikhulu lezimfundo eUniversity, kumashelufu afakwa amabhuku atshiyeneyo. Izifundi ziyabuya ukuzofunda ukuze zijulise impendulo yemibuzo.

Kusigaba semfundo engaphezulu e university, kulezifundi ezifundela ukubaza, ziphuma sezilobungcwethi obungaphezulu okugoqela ukwenza amakhabothi lamashelufu imihlobohlobo

imfundo yaphezulu isincediswa yimitshina enjengama laptop ukuze abafundi bebale bedinga ulwazi olubazi ngezifundo zabo

Ekolitshini eliphezulu iyunivesithi izifundi ziyaqeqetshwa ulwazi lokubaza ziyabaza lamakhabothi ziphuma sezilolwazi lokusebenza ukuze zithole imali.

Ezindlini zokulala kumfundo engaphezulu izifundi ziphatheka kabanzi zicwayisisa kuma lephuthophu ukuze zijulise ulwazi lwazo ngemibuzo ezimele ziyiphendule.

Emfundweni engaphezulu kulamaviyo amakhulu awabafundi lapha abafundiswa khona bebanengi ukuze bathaphe ulwazi. Lokhu kwenza batshengiswe lemifanekiso kumatelevision.

Kukoliji eliphezulu lenfundo eyunivesithi, kulengwalo ezitshiyeneyo elibrary . Lapho izifundi ezibala khona zithapha ulwazi olubanzi. Lokuphendula imibuzo.

Ekolitshini elikhulu lezemfundo euniversity izifundi ziyaqeqetshwa kwezama khompuyutha baphuma sebengomphetha kwezoku hambisa imbiko lokuchwayisisa okubanzi.

Kumfundo yaphezulu kulendlela zokufundisa ezehlukeneyo lapho okubhalwa khona kuma gwaliba ukuze izifundi zibhale imcijo eqakathekileyo ezizayisebenzisa.

Emfundweni ephezulu kulamaviyo lapha abafundi abafundela khona balezitulo ezinhle laamatafula lapha abahlala khona

Kusigaba semfundo yaphezulu e university izifundi ziyangena ekilasini elama computer lapha bathapha kulolwazi olubanzi abazalusebenzisa kwezokuhambisa amazwi njalo lokuwalungisa

Emfundweni engaphezulu kule"hall" lapho izifundi ezenzela khona imidlalo etshiyeneyo. Zenelisa njalo ukutshaya amakatali ngapha zihlabela.

Ekolitshini elikhulu lezefundo eyunivesithi kulezakhiwo ezakhwe kuhle sibili ezinye izindlu ziphansi zize zibe ngamahlandla amabili kusiya phezulu.

Izindawo zemfundo yaphezulu zibalulekile njalo kulamabhakane akhomba ukuthi zimayelana lani, zinanzelele wakwethu ukhethe lapho ofuna ukuyakhona.

Kumfundo engaphezulu kulesikolo sabafundela ezokwelapha lokusebenzisa imithi baphuma sebelolwazi oluphezulu lokwelapha izigulane